Waa Kobo saran miis cadan midabkode waa madow waxan kutolan dun madow ah

Waa dugsi daf saaran waxaa lagu karinayaa costo midabkoodu yahay madow qaadda ayaa ku jirto

Waa shaati macwiis cimaamad midabkoodu yihiin cadaan madow cadays isku jiro roga dhur ku yaalla waa cagaar

Waa nin meel taagan waxa uu hayaa makaroofan dad ay u qudbeynayaa waxa uu qabaa suud caddeys ah shaati cadaan boor ayaa ka dambeeyo

Waa roseto saaran miis prosetada hoos waxay ka tahay gaduud iyo banki kor noocee ka tahay caddaan waxaana kor taagan gabar

Waa wiilal joogo garoon ka ciyaarayo banooni waxay wataan fanaanado guduud caddaan isku jiro

Waasadex nin midka usoo horeeyo waxa uu wataa cimaamad fanaanad buluug eh io sarwaal

Meeshaan waa lami waxaa maraayo bajaajjo midabkoodu yihiin jaalo waxaa kale oo ay muuqda islaan wadato xijaabdu

Waa ciilbadooyin ka waxayna saaran yihiin meel lacag ah dharbaa hoos yaalo lagu taliyo

Waa afkaadho meel ku jirta midabkeedu yahay cagaar iyo madow

kukulan. hulan isbital gaar ahaan waxa uu ku yalaa

Sadex shay oo alaaba ayaasaaran laba daahaa ku xidhan

Boonbalo madow ah waxaa kujiro qoortiisa katiin iyo dhago kalarkoodu waa dahabi.

Een kursi leh rinji wa kursi dadka nafaha oo lagu talgalay inay ku fadhistan xajadoda ay kugutan sidokale een kursiga Limidisi waa cadan iyo qebaha Qebta kor Oogacanta laga Qabsanayo wa madow Qebta fadhiga waa madow xigen madow an tiqahen biyobyioeh

Canjeero daafe saxan tag awey ah ku jira jibsi iyo roosto sidoo kale canjeero daafo ay ka kooban tahay roosto wax ka kooban tahay ukun ay ka kooban tahay suugo iyo sadex bas baas oo kor ka saaran iyo socod io jibsi sidoo kale cabitaan koko koole io faato iyo tiish

Waxaa ii muuqda sariirta dadka lagu qaado xanuunsan oo ambalans saaran tahay